N nyɛ paɣa ka o ʒi tahapoŋ o zuɣu ni tahapoŋ ŋo puuni o koharila niɛma niɛma kamani tulaalɛ nima kamani birash shɛŋa bi ni mali paɣari namda nim la kamani bini mali birash shɛŋa n sahari zabiri la bini boli shɛli polish la din nim maa zaa

Kpɛŋŋo n nyɛ niraba ayi ni ʒiya yino maa ʒila kuɣu zuɣu ka yino ʒɛ zuɣusaa ŋunbala maa chɛrila ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu maa o zaŋla tani pobo ka pili zipiligu ka zaŋ mashini n chɛri o zabiri maa

Kpɛŋŋo n nyɛ niraba ni ʒiya ka bihi ayi ʒiya ka yino maa pamdo ŋunbala maa dabila tiŋa ka yino maa mii ʒi kuɣu zuɣu ka ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu lori ŋun ʒi tiŋ maa ka bihi ashɛm gba kana ni n ti ʒiya yuundiba

N nyɛ niraba kpɛŋŋo ka nyɛ kom n nyɛ tankpaɣu shab gbubi soobuli nima shab gbubi pingahi nima n gbira ka shab bɛ boɣa maa puuni ka shab mali binyɛra toori kom salima ka bi gbiri dinni maa shab tabila bi shahi shab bi yɛ goɣa ka shab yɛ goɣa

Kpɛŋŋŋ n nyɛ ninsal nima nirabaanu yino yɛla goɣa ʒiɛ ka yino yɛ goɣa piɛlli ka bin la mii ʒi bi pata loŋni n lahi nyɛ kom ka nyɛ tankpaɣu ka di duɣu duɣu salima ka bi gbiri nimaani

Kpɛ n nyɛ nanima ni bi kpambalisi bi ʒimi ka gbubi bi jaangbiɣi bi piri namda nima ka ʒi katayuu gbunni bi zaŋ binyɛra pili bi nuhi

Kpɛ ŋo n nyɛ lora nima ka nyɛ boɣa titali ka bi zaŋ maʒina n kana ti koriti tankpaɣu maa n niŋdi dinni maʒini kamani bin boli shɛli girada la ŋuni n toori tankpaɣu maa n niŋdi tipa nim ŋo puuni ka bi chɛni ti kpaari soŋda